Ame atɔ̃ aɖe le agbe me wonye ame tsitsi eve kple ɖevi wɔme etɔ̃. Wo katã wodo asiwu eye ametsitswo nɔ ɖevia wo fiam ale si wodoa seƒoƒoe. Wo katã woɖo nu komo.

Nyɔnu aɖe le anyinɔƒe henɔ eƒe kɔmpyia dzi kpɔm eye wonɔ asi tem ɖe edzi. Nu nono aɖe hã le egbɔ eye wowɔ nu yibɔ me. Enɔ anyi ɖe zikpui yi ke ƒe amadede le gbemumu.

ŋutsua ɖè ɖó sola panel ɖe teƒe gbadzaaɖe eye ʋu ƒe batri hã le egbɔ , ébɔbɔ eye wòle awu yibɔ me ameaɖewo hã le adzɔge ɖaa eye kiɔs viviaɖewo hã le afima

Ŋutsu eve aɖewo le woƒe dɔwɔƒe, wodo dzɔ kple ata, eye wo katã woɖo kuku ,wole mɔgawo gbɔ, ame ɖeka bɔbɔ eye ame ɖeka tsi tsitre

nyɔnuaɖe le anyinɔƒe henɔ nu tɔm hɛ kple nuyi aɖe le esi aŋetukpa kple aŋetɔkpo hã le egbɔ eye nusi wò tɔ la ekɔe daɖe aŋetɔkpo ɣi aɖe dzi kupɔtu papa kple nutɔgba kple nutɔgatsiwo kple kusi hã le egbɔ

Yevu aɖe kple ɖevi aɖewo le sukuxɔ aɖe me. Yevu la le anyinɔƒe. Ɖevi aɖewo hã le anyinɔƒe eye ɖewo le atsitre. Ŋutsu aɖe tsi atsitre ɖe mɔnu. Nuŋlɔkpe aɖe le ɖeviawo megbe yi ke ƒe amadede le yibɔ eye woŋlɔ nane ɖe nuŋlɔkpea dzi.

Yevu aɖewo kple ameyibɔ aɖewo le woƒe dɔwɔƒe henɔ woƒe dɔ wɔm. Wo katã wodo dzɔkpleata eye woɖɔ kuku hã. Wodo asiwui. Ameyibɔ aɖe ke gakpo aɖe ɖe asi eye yevu ɖeka do asi ɖe ekpɔ henɔ nya aɖe gblɔm nɛ.

Ŋutsu aɖe le asinudɔ wɔm eye ame aɖewo ƒe susu le eŋu. Ɖevi aɖewo ƒe susu mele eŋu o. Ŋutsua ɖe ɖo asi ali eye ame aɖe hã kɔ ɖevi aɖe ɖe asi, aŋetukpa hã le ŋutsua gbɔ.

Ɖevi ene aɖewo le tɔ to eye wole tsi kum. Ɖevi ɖeka bɔbɔ eye ɖevi woametɔ̃ wole dɔgoe me. Ɖevi ɖeka ɖo kuku eye woametɔ̃ meɖo kuku o. Ɖeka ƒe tɔkpo le ʋie, ɖeka ƒe tɔkpo le blɔ eye ɖeka kɔ gakpo tɔkpo kɔ nɔ tsi la ku mee. Wo katã woɖo nu ko mo.

Yevu aɖe le kɔƒe aɖe me eye nyɔnuvi wɔme atɔ ɖe ƒokɔ ɖe nu. Ŋutsuvi ɖeka ɖe tsi atsitre ɖe afi ma. Yevu la ɖo gaŋkui eye wo katã woɖo nukomo.

Ame aɖewo le ʋɔnuɖrɔƒe wonye nyɔnu ɖeka kple ŋutsu woame ene. Ŋutsu ɖeka aɖe do asi ɖe dzi eye ŋutsu aɖe tsi atsitre ɖe eƒe ŋgɔ, Ŋutsu aɖe enye kpovitɔ tsatsitre ɖe wo megbe eye tsi aɖe le glass aɖe me le ŋutsu aɖe gbɔ.

Ameha aɖewo e ablɔ lɔm, wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo, geɖewo wɔ nu yibɔ. Eye amea ɖewo ŋlɔ nu lé ɖe asi. Ŋutsu aɖe lé kaƒomɔ ɖe asi henɔ foto ɖem eye ŋutsua ɖe lé mɛgafon ɖe asi henɔ nya gblɔm ne ameawo.

Ame aɖewo le ŋɔnudzrɔƒe wonye nyɔnuwo kple ŋutsuwo. Ŋɔnudrɔla hã le afi ma eye Amerikatɔwo ƒe flaga hã le afi ma. Sedɔwlawo le afi ma eye nyɔnu aɖe le atsitre henɔ nu ƒom na ameawo. Kpovitɔ aɖewo hã le afi ma.

Ŋutsu woame adre aɖe le lãmesẽ fefe wɔna aɖe wɔm eye ŋutsu woame tɔ̃ ƒe susu le wo ŋu. Le adzɔge laa ɖaa, ŋutsu aɖewo tsatsitre ɖe afi ma, afi si wole lãmesẽ fefea wɔm le la, woyɔ kpɔ ƒo xla afi ma, ave hã le wo megbe eye xɔ ɖe yike ƒe amadede le ʋɛ̃ hã le afi ma.

Kpovitɔ aɖewo le mɔmenɔlawo ŋu dzɔm. Wonye mɔmenɔla eve, ɖeka le nu kplɔm eye ɖeka le mɔ me hele aha ɖe asi. Kpovitɔ ɖeka lé kpo ɖe asi eye mɔmenɔlawo ƒe aba hã le afi ma.

Ŋutsu aɖewo le woƒe dɔwɔƒewo eye wo le woƒe dɔwɔwo wɔm. Ŋurtsu aɖewo ɖɔ kuku eye eɖewo meɖɔ kuku o. atrɔe aɖewo le afi ma eye wɔyaka hã le afi ma.

Dzo bi amidzraƒe aɖe eye ʋu geɖewo fĩa, dzidzɔ ɣi hã nɔ tutum le afima. Ameha aɖewo nɔ atsitre henɔ alesi dzo la bi teƒe la kpɔm.

aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu henɔ nu ɖum. Nuɖuɖu vovovowo le agba me na wo eye tsi hã le wo gbɔ. Ɖevi aɖe ko abolo de nu na ŋutsu aɖe. Ŋutsua ɖo gaŋkui.

Nyɔnuvi aɖewo bla agba ɖe ta. Ɖewo ɖo dzonu ɖe kɔme wo katã wokɔ avɔ gba akɔ eye wodo afɔkpa. Wobla agba eye wotso teƒe xoxo aɖe heyina teƒe yeye aɖe. Wo le zɔzɔm le mɔ dzi eye ŋuwo hã le afi ma.

Ŋuatu wome adre aɖe le xɔ aɖe tame eye wole sola panel dem, ŋutsua wome atɔ̃ wodo awu ɖe awu dzi yi ke ƒe amadede nye gbemumu, ŋutsua wome atɔ̃ woɖo kuku eye womeve meɖo kuku o, ŋutsua womene nɔ anyi eye womeve nɔ atsitrenu eye ɖeka do dɔgoe

Maɖewo le ŋu ƒom eye ame aɖewo le ʋe ɖum. Wo le wɔna sia wɔm le ati aɖe gɔme. Ʋeɖulawo se nane ɖe afɔ. Ʋeɖula ɖeka ɖɔ kuku eye kpɔtɔewo se nane ɖe ta. Wonye ʋeɖulawo wonye nyɔnu ene kple ŋutsu wɔme etɔ̃.

nyɔŋuaɖe le dzodoƒe eye wòle kap kple gatsi ɖe asi eɖó nukomo eƒe kaƒomɔ hã le egbɔ eye wóŋlɔ nane ɖe kpeaɖe dzí le dzodoƒela eye gatsi kple nuɖanu geɖewo hã le dzodoƒe la

Nuɖuɖu si le agba sia me woyɔna be watsɛ eye egbe yi ke ƒe amadede nye egbemumu hã le edzi. Sabala tsotso, makaɖoni kple abladzotɔtɔe, hã le edzi. Atadi hã le edzi eye kokloi yi kee woɖa hã le edzi.

Ŋutsu eve aɖewo le afisi wokoa ta le, ŋutsu ɖeka nɔ anyi eye ɖeka le takom nɛ. Amesi takom la ɖiɔ kuku eye mɔ si wokɔ koa ta la le afima. Nu sike ƒoa ya hã le xɔlame.

Nyɔnu eve aɖe wonɔ anyi ɖe sɔ aɖe dzi eye ŋutsu aɖe le sɔa kplɔm. Nyɔnu ɖeka le wo megbe eye wokɔ asi ka sɔ le. Wole atsaƒu to eye tsi aɖe le wo megbe.

Ŋutsu aɖewo le woƒe dɔwɔƒe eye wo le xɔ tum. Ɖewo le kpe ɖom eye ŋutsu ɖeka aɖe le kotoku ɖe asi. Ŋutsu ɖeka aɖe ɖo asiwui wo katã woɖɔ kuku.

Sukuvi aɖewo le dzɔdzɔmenuya srɔm wó katã wó wɔ nu yi wonye nyɔnuwo kple nutsuwo , ameaɖewo nɔ nuŋlɔm eye ameaɖewo le toɖom , wokatã woɖo nukomó

Ame aɖewo le xɔ aɖe me eye wole nu srɔ̃m. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka, wonɔ anyi ɖe bunɔwo ƒe zikpui me. Ŋutsu aɖe tsi atsitre eye ɖeka bɔbɔ. Nuŋlɔti hã le afi ma.

Yevu wome atɔ̃ aɖe wotsi tsitre ɖe ami dzraƒe aɖe ŋku me, wonye ametsitsi eve kple ɖevi wometɔ̃, ŋu eve aɖewo le womegbe, ɖeka ƒe amadede le ʋie eye ɖeka ƒe amadede le gbemumu, ŋutsu eve hã nɔ mɔ kɔm

Ameha aɖewo le ablɔ lɔm. Geɖewo wɔ nu yibɔ kple nu dzi. Amea ɖewo ko nyagadzi sa ɖe asi eye eɖewo ko ɖe kɔ sa ɖe eta eye amea ɖewo ko ɖe kɔ sa ɖe kɔme. wo le nuŋɔŋlɔ vovovo ɖe asi.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe avɔ aɖrwo ŋkume eye wonɔ enu ko mele eƒe kaƒomɔ ɖe asi. Avɔ vovovowo le afi ma abe ketevɔ ene kple avɔ ŋutɔ. Avɔ geɖewo le aŋe me.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi henɔ asinudɔ wɔm eye sola panel le egbɔ. Le eƒe megbe la, woɖo asi ɖe agbadɔ aɖe te le afi ma eye ŋutsua nɔ eƒe masina ɖe dzi kpɔm.

Yevuvi aɖewo le sukuxu me, woƒe nufiala hã le wo gbɔ. Wo megbe la, nuŋlɔkpe aɖe le yike ƒe amadede nye gbemumu, nuŋlɔti hã le wo gbɔ.

Ame geɖewo tɔ ɖe mɔ tɔ. Wonye nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo. Sukuviwo hã le wo dome eye wonɔ tsi kum. Tsiŋu hã le afi ma. Nyɔnu aɖe kɔ avɔ gba akɔ eye wòle tsi kum le nugo gã me henɔ kɔkɔm ɖe tsɛsivi me.

Ŋutsu aɖewo le woƒe dɔwɔƒe eye wole woƒe dɔ wɔm. Wonye ŋutsu wome enyi. Wo katã woɖɔ kuku. Ŋutsu aɖewo lé ka ɖe asi eye ɖewo lé woƒe mashini ɖe asi.

Nyɔnuvi ene aɖe ziɔ ɖe xɔ aɖe ŋun eye wo katã woɖo nukomo. Ɖeka lé agba ɖe asi eye ɖeka kɔ asi de agba me, ɖeka bla ta eye ɖeka ɖɔ kuku. Woame eve woƒo ɖa ɖe ta.

Yevu aɖewo le ŋu me le ave aɖe me eye atiglinyi eve hã le avea me, ɖeka le wo megbe eye ɖeka le woƒe ŋgɔ. Gbewo kple atiwo yike wo ƒe amadede nye gbemumu hã le ave la me.

Yevuvi aɖe le fefem kple eƒe fefenuwo eye wòmlɔ anyi. Edo atalegbe, edo awu yike ƒe amadede nye gbe mumu eye wòdo awu aɖe ɖe awu yike nye gbe mumu la dzi. Ŋu vi viwo le kple aŋe ƒe amewo le egbɔ wòkɔ le fefea femii.